Jechuun adeemsa yookiin tooftaa abushikiin yookiin waanta yaadne tokko ittiin milkeessuudhaaf namoota baayyee of faana hiriirauudhaan, deeggartoota baayyee horachuudhaan ittiin milkeessuuf sochii nuti taasisnuudha.

Hooggantoota beekamoo jechuun hooggantoota bara jireenyasaanii keessatti waan gaarii ashaaraa gaarii dhaloota itti aanuf kaa'anii darbanidhaa. Isaanis waan gaarii hojjechuusaaniitiin barabaraan ni leellifamu, ni faarfatamuu.

Muuziqaa jechuun qindoomina sagalee ta'ee, gara sammuu namaa bohaarsuu nama gammachiisuufii gadda gammachuu fi ittiin dabarfachuuf dhalli namaa itti fayyadamudha.

Daldalaa fi gabaa jechuun sochii diinagdee hawaasni tokko yookiin namni dhuunfaa tokko irratti hirmaachuudhaan diinagdee mataa ofii geggeeffachuu kan itti tajaajilamuu dha. Kanaafuu, daldalaa fi gabaa irratti hirmaachuudhaan diinagdee keenya guddifachuudhaaf yaa kakaanu!

Kopheewwan jechuun qaama keenya keessaa kan miillatti godhamu ta'ee, gufuu, qoreewwanii fi kanneen kana fafakkaatan irraa qaama keenya ittisuuf kan gargaarudhaam. Kanaafuu kopheewwan keenya qulqullinaan qabannee itti fayyadamuudhaan qaama keenya irraa wantoota affa addaa haa ittisnu.

Rifeensa jechuun caasaa qaama keenyaa kan mataa irratti argamu ta'ee, qorra, rooba, aduu fi kanneen kana fakkaatan irraa qaama keenya ittisuuf kan gargaarudha. Kanaafuu rifeensa keenya haala sirrii ta'een, kunuunsinee qabnee haa fayyadamnu.

Ispoortiin gosa sochii qaamaa keessaa tokko ta'ee; kan haala sagantawwaa ta'een yeroo baayyee irra deddeebiidhaan hojjetamuudha. Innis kaayyoo waan tokkoo irratti waan qabnuuf sirriitti dagaagfannee isaan milkaa'uudhaaf kan hojjetamuudha.

Kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan jechuun meeshaalee barreeffamaa ta'anii, kan ergaa adda addaa dabarsuudhaaf nu gargaaranii fi beekumsa adda addaa kan nuuf kennanidha. Kanaafuu kitaabota, matseetii fi gaazexaawwan dubbisuun baay'ee barbaachisaadha. Anas baay'ee na gammachiisa!

Aasxaan bakka buutee yookiin ibsituu wanta tokkoo dha. Fakkeenyaaf aasxaan alaabaa Itoophiyaa irra jiru walqixxummaa sabaa fi sab-lammoota uummattoota Itoophiyaa kan ibsuudha. Kanaafuu aasxaan wanta tokko bakka bu'uudhaan ergaa tokko dabarsuudhaaf kan gargaaruudha.

Amantaa jechuun ilaalcha dhalli namaa uumaa fi uumaasaatiif qabuudhaam. Kunis hafuura kan of-keessaa qabu ta'ee, iddoo dhalli namaa ittiin of fayyisuu fi of baraaruudha. Amantiilee garaa garaatu jira. Isaan keessaa amantii kiristaanaa, musliimaa fi kanneen kana fakkaatan.

Meeshaalee adda addaa jechuun meeshaalee iddoo gara garaatti argamuudhan tajaajilla kan adda addaa kennuuf tajaajilanidha. Fakkeenyaaf ,meeshaalee manneen keessatti argamanii fi manneen alatti argaman fudhachuu ni dandeenyam. Isaanis hojii keenya salphaa haala salphaa ta'een akka hojjennuufi haala saffisaa ta'een akka hojjennuuf nu gargaaru.

Tajaajila bu'uuraa jechuun tajaajila biyya tokkoof baay'ee barbaachisanii fi diinagdee fi hariiroo hawaasummaa isaanii cimsuudhaaf kan gahee guddaa taphataniidha. Kanaafuu, mootummaan biyya tokkoo dirqama tajaajila bu'uuraa saba isaatiif dhiyeessuu qaba.

Kopheewwan jechuun caasaa qaama keenyaa keessaa kan miillatti godhatamu ta'ee wantoota adda addaa kanneen akka qoree, gufuu fi wantoota kana fakkaatan irraa miilla keenya ittisuuf akka miidhaan miilla keenyarra hin geenye ittisudha.

Seera kabachiisaa jechuun nama dirqama itti gaafatamummaa mootummaarraa fudhachuudhan seerri akka hin cabne, olaantummaa seeraan akka mirkanaa'u kabachiisudhaf dirqama fudhatee hojjetudha. Garuu nutu hunduu seera kabajuudhaf dirqama lammummaa qabna.

Barumsa jechuun jijjiirtuu ilaalchaa yookaan ammoo sammuu dhala namaa jechuun ni danda'ama. Kanaafuu barumsa gaarii barachuudhaan, sammuu keenya jijjiiruu, qaruu fi waan haaraa ta'e baruun ni danda'ama.

Oduun jechuun taateewwan iddoo garagaraatti bifa qindaa'een fi bifa nama hawwatuun gara miidiyaa hawaasaa gara namarraa namaatti daddarbuudhan wanta haara ta'e tokko nama dhaggeessisudha.

Faaya jechuun meeshaa miidhaginaa, meeshaa haala bareedina waan tokkoo sirriitti dhiyeessuun yookiin immoo haala xiinsammuu namaa haala nama hawwatuu danda'uun waan tokko akka dhiyaatu yookaan immoo akka nutti mul'atu kan taasisudha.

Hawaasa fi maatii jechuun gurmaa'ina yookiin qindoomina dhala namaa ta'ee, kan jiruu fi jireenya waliin qabanii fi jaalala, gammachuu fi kanneen kana fakkaatan waliin dabarsanidha. Kanaafuu hawaasaa fi maatii keessa jiraannu keessatti gammachuu qabaachuu qabna.

Faaya jechuun meeshaalee miidhaginaa bareedinaa ittiin sammuu namaa harkisuu danda'u iddoowwan garaagaraa mana keessatti mana alatti qaama keenyarratti haala nama hawwachuu danda'uun kan hojjatamee itti tajaajilamnudha.

Autoomiksii Damee barnoota fiiziksii ta'ee, kan walumaa galatti yaa'insa eleektirikii walumaa galatti kan qo'atudha.

Biqiltoota jechuun qabeenya uumamaan argaman ta'anii, iddoo irraa iddootti socho'uu hin dandeenye garuu tajaajila adda addaa lubbu qabeeyyii hundaaf kennuu kan danda'anidha. Isaanis: madda nyaataa, madda qorichaa fi kanneen kana fakkatan ta'uudhaan jireenya dhala namaatiif baay'ee kan barbaachianidha.

Meeshaalee miidhaginaa meeshaalee nama hawwatu iddoo adda addaatti itti tajaajilamnudha. Innis sammuu namaa haala salphaa ta'een harkisuuf kan itti tajaajilamnudha. Innis qaama keenyaa fi meeshaalee adda addaatti fayyadamuudhaan kan itti tajaajilamnudha.

Biqiltoota jechuun qabeenya uumamaan argamu keessaa isa tokko ta'ee, iddoo tokkorraa iddoo tokkotti socho'uu kan hin dandeenye garuu idduma jirutti tajaajila adda addaa dhala namaatiif kan kennudha. Isaanis nyaataa fi kanneen kana fakkaataniif ta'uu danda'a.

Manaa fi mana jireenyaa jechuun iddoo aara galfii yookaan immoo iddoo jireenya dhala namaa ta'ee, kan qilleensa, roobaa fi kanneen kana fakkaatu irraa nu dhorkuuf gargaarani dha. Kanaafuu mana jireenyaa keessa seeraan qulqulleessinee karaa gammachuu ta'een qabachuu qabna.

Hojii jechuun raawwii yookiin dalagaa dhalli namaa irratti bobba'uudhaan jireenya isaa guyyaa guyyaa itti gaggeessudha. Fakkeenyaaf: qonna, daldalaa fi kanneen kana fakkaatan fudhachuun ni danda'ama.

Geejjiba jechuun adeemsa dhalli namaa iddoo tokkorraa iddoo tokkotti imaluun yookaan jireenyasaa ilaaluun godhachuuf kan karoorfatee deemudha.

Oduu jechuun taateewwan guyyaa guyyaatti hawaasa keessatti ta'an bifa ittiin dhiyaatuu fi gadda, gammachuu fi kan kana fakkaatan ta'uu kan danda'uu fi karaa adda addaatiin dhiyaachuu kan danda'udha. Innis karaa miidiyaalee hawaasaa fi karaa hariiroo walitti dhufeenya namoota gidduudhaan dhiyaachuu kan danda'udha. Kanaaf oduun baay'ee barbaachisaadha.

Oomishaalee suupermaarkeetii jechuun oomishaalee suupermaarkeetii keessatti argaman ta'anii, kan dhalli namaa maallaqa ofiitiin bitachuudhaan itti tajaajila bahudha. Innis kanneen akka kuduraa, muduraa fi kanneen kana fakkaatan kan of keessatti hammatudha.

Maashinoota jechuun wantoota hojii keenya haala salphaa ta'ee fi haala miidhagina qabuun akka raawwannu nu tajaajilan keessaa isaan baay'ee gahee guddaa qabanidha. Isaan keessaa maashinoota kophee hodhu, maashinii uffata tolchu, fi maashinii rifeensa nama irraa haaduu akka fakkeenyaatti fudhachuu ni dandeenya.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun dhangaalee nyaata keessaa tokko ta'anii qaama keenya irraa dhukkuba ittisuuf kan nu gargaaranidha. Kuduraalee fi muduraalee nyaachuun dura ibiddaan waaduun fayyaa keenyaaf barbaachisaadha.

Ispoortii jechuun sochii qaamaa keessaa isa tokko ta'ee kan sammuu namaa, qaama namaa ga'oomsuuf kan gargaarudha. Kanaafuu ispoortii adda addaa irratti bobbaanee hojjechuudhaan sammuu keenya, qaama keenya ijaaruu baay'ee gaariidha.

Kopheewwan jechuun wantoota qaama keenya keessaa kan miilarratti godhatamu ta'ee, wantoota adda addaa irraa nu ittisuuf kan danda'udha. Fakkeenyaaf gufuuwwan, qoree fi kanneen kana fakkaatan irraa qaama keenyarraa ittisuuf kan fayyadudha.

Alaabaa fi asxaa jechuun ibsituu (mallattoo) biyya tokkoo ta'ee kan haala qabatamaa biyya tokkoo irratti hundaa'uudhaan ummataan yookaan namoota ummata bakka bu'uudhaan filatameen kan itti tajaajilamuu dhaam. Kanaafuu, kabajaa fi jaalala alaabaa biyya keenyaaf qabaachuu qabnaam.

Hawwaasaa fi maatii jechuun qindoomina dhala namaa ta'ee kan waan gaariis ta'ee; waan badaas ta'ee isaan irraa barree iddoo garaa garaatti tajaajila hawwaasa yookiin biyya tokkoof kennuudha.

Faashinii jechuun wanta hawwaasa keessatti hin beekamnee fi hin baramne tokkoo hawwaasa keessatti kan mul'atuudha. Innis hawwaasa tokko irraa gara hawwaasa tokkootti deemuudhaan yookiin immoo fudhatamuudhaan ta'uu kan danda'uudha. Faashiniin kunis gosoota addda addaa qaba. Innis faashinii nyaataa, uffaannaa fi faashinii dhugaatii fa'aadha.

Uumamaa fi Naannoo jechuun iddoo lubbu qabeeyyiin yookaan lubbu maleeyyiin hundi itti jiraatanii fi wantoota adda addaa of keessaa qabu, qilleensa qulqulluu itti argannuu fi jireenya keenya itti geggeeffannu dhaam.

Manaa fi mana jireenyaa jechuun ilmi namaa wantoota adda addaarraa of ittisuudhaaf kan itti fayyadamudha. Innis qorra , aduu , roobaa fi kanneen kana fakkaatan ofirraa ittisuudhaaf kan gargaarudha.

Elektirooniksii jechuun damee Injineeriingii keessaa isa tokko ta'ee, walumaa galatti meeshaa yaa'insa elektiroonotaa kan to'atu dha. Kanaafuu meeshaalee kanneen kana fayyadamuu dhaan yaa'insa elektirooniksii walumaa gala to'achuun ni danda'ama.

Hawaasaa fi maatii jechuun gurmaa'ina ilma dhala namaa tahee kanneen jireenya hawaasummaa walii qabaniifi gaddaafi gammachuus tahe Kan waliin dabarsuu danda'aniidha. Kanaafuu anis hawaasa fi maatii keessa jiraadhu keessatti gammachuu guddaadhaanin jiraachaa jira

Daldalaa fi gabaa jechuun kutaa dinagdee hawaasni tokko jireenya isaa jijjiiruuf yookaan immoo gaggeessuuf itti hirmaatu ta'ee, meeshaalee adda addaa bituu fi walirraa gurguruudhaan kan itti fayyadamnudha.

Geejjiba, turizimii fi immigireeshinii jechuun iddoo tokkoo irraa iddoo tokkotti imaluudhaan waan tokko daawwachuu yookiin immoo saba siyaasa biyya tokko keessaa yookiin immoo rakkoo uumamaatiin biyya tokkoo godaananii gara biyya tokkootti godaanuun jiraachuudha.

Uumamaa fi naannoon wantoota lubbu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyii fi kanneen kana fakkaatan kan of keessaa kan qabu ta'ee, haala jireenya guyyaa guyyaa hojjennu keessatti kan dhiibbaa qabu fi nutis dhiibbaa irratti qabnudha. Kanaafuu uumamaa fi naannoo keenya kabajuu qabna.

Alaabaa fi asxaa jechuun mallattoo (bakka-buutee) biyya tokkoo ta'ee seenaa bu'aa bayii biyya tokkoo irratti hundaa'uudhaan kan murtaa'uu dha. Kanaafuu, alaabaa fi asxaan kabaja biyya tokkoo kan ibsanii fi bakka-buutee biyya tokkoo ibsan waan ta'aniif baay'een kabaja; baay'ee na gammachiisu.

Geejjiba fi konkolaataawwan jechuun wantoota dhala namaa iddoo tokkorraa gara iddoo tokkootti imalchiisuudhan tajaajila barbaade akka argatuu fi yookiin immoo nama barbaade waliin akka wal quunnamu kan dandeessisudha. Kanaafuu geejjiba fi konkolaataawwan fayyadamuudha diinagdee biyya keenyaa fooyyessuun ni danda'ama.

Oduu jechuun taateewwan yeroowwan adda addaa bakkeewwan adda addaarratti yeroodhaaf gara yerootti ta'an karaa ittiin hawaasa tokko beeksifnudha. Isaanis gosoota garaagaraatu jiru. Garuu oduu qulqulluu fi Isa amanamaa ta'e argachuun baay'ee natti tola.

Hojii jechuun dalagaa yookaan gocha dhalli namaa irratti bobba'uudhaanii jireenya guyyaa guyyaa isaanii gaggeessuu yookiin immoo maatii isaa gaggeessuudhaaf hojjetudha. Hojii hojjechuudhaan maatii jijjiiruu, of jijjiiruu, biyya jijjiiruun ni danda'ama.

Manaa fi mana jireenyaa jechuun iddoo dahannoo yookaan gaaddisa dhala namaa ta'ee, dhalli namaa qilleensa, roobaa fi ho'a addaa addaa irraa of ittisuuf kan mandheeffatee keessa jiraatudha.

Uumamaa fi naannoo jechuun wantoota lubbu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyii of keessatti qabatu ta'ee, jireenya isaanii keessattis kan gahee guddaa taphatu dha. Kunis fakkeenyaaf bishaan, biqiltootaa fi kanneen kana fakkaatan of keessatti kan qabatu dha. Kanaafuu uumamaa fi naannoon kan baay'ee na gammachiisanii fi kan baay'ee na bohaarsani dha.

Daldaala fi gabaa jechuun kutaa diinagdee hawaasni tokko mootummaan tokko itti hirmaachuudhan diinagdee isaa ittiin gaggeessu fi jireenya guyyaa guyyaa isaa ittiin fooyyeffachuuf madda galii kan ittiin argamsiisudha. Kanaafuu Daldaalaa fi gabaa seeraan fayyadamuudhaan diinagdee keenya fooyyeffachuu qabna.

Faaya jechuun meeshaalee miidhaginaa yookiin immoo bareedinaa iddoo addaa addaa irratti dhalli namaa itti fayyadamuudha. Innis mana keessatti yookiin immoo qaamaa keenya irratti fayyadamuudhaan bareedina yookiin immoo xiin-sammuu namaa haala harkisuu danda'uun kan itti fayyadamnuudha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun bu'uuraalee guddina biyya tokkoof misooma biyya tokkoof baayyee barbaachisaa kan ta'anii yeroo baayyee kan mootummaan dhiyaataniidhaam. Isaannis guddina biyya tokkoo saffisiisuu keessatti ga'ee olaanaa kan taphataniidha.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnuudha. Meeshaaleen kunis Kanneen akka shiinii, jabaanaa, eelee, teessoo fi kanneen kana fakkaataniidha. Kanaafuu meeshaalee mana keessaa sirnaan qabnee itti fayyadamuun ga'ee nurraa eegamuudha.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun meeshaalee wantoota uumamaan jiran irratti dabalamuudhaan, waan tokko bareechuu, miidhagsuu fi akkasumas nama hawwatuun akka dhiyaatu kan taasisanidha. Kanaafuu meeshaalee kana fayyadamuudhaan of bareechuu, mana keenya bareechuu, naannoo keenya bareechuun baay'ee barbaachisaa fi baay'ee nama gammachiisa.

Uumamaa fi naannoo jechuun wantoota lubbu qabeeyyii fi lubbu dhabeeyyii hunda of keessatti hammatu ta'ee, jireenya dhala namaatiif baay'ee kan barbaachisudha. Fakeenyaaf qilleensa qulqulluu fi kanneen kana fakkaatan uumamaa fi naannoo keenya irraa arganna.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun dhangaalee nyaataa keessaa isaan tokko ta'anii, dhukkuboota adda addaa nurraa ittisuuf kan nu tajaajilanidha. Kanaafuu kuduraalee fi fuduraalee soorachuudhaan dhukkuba adda addaa ofirraa yaa ittisnu jechuun barbaada.

Muuziqaa jechuun adeemsa yeedaloo yookaan meeshaalee adda addaa fayyadamuu dhaan gadda, gammachuu, boo'ichaa fi wanta nutti dhaga'ame ittiin ibsannu dha. Kanaafuu muuziqaa fayyadamuu dhaan gsmmachuu kiyya, gadda kiyya ibsachuun baay'ee natti tola!

Kuduraalee fi muduraalee jechuun dhangaalee ntaataa keessaa isaan tokko ta'anii qaama keenya irraa dhukkuboota adda addaa ittisuuf kan gargaarani dha. Isaan keessaa Kaarota, Dinnichaa fi kanneen kana fakkaatan akka fakkeenyaatti fudhachuun ni danda'ama. Kanaafuu kuduraa fi mudura fayyadamuudhaan qaama keenya irraa dhukkuboota adda addaa haa ittisnu.

Meeshaalee manaa fi waajiraalee jechuun Meeshaalee manaa fi waajiraalee keessatti itti fayyadamnu ta'ee tajaajila yookaan gocha keenya karaa salphaa ta'een haala ariifachiisaa yookaan saffisaa ta'een akka raawwannu, akka xummurru kan nu gargaaranidha.

Tajaajila Bu'uuraa jechuun tajaajiloota baay'ee nu barbaachisanii fi argachuu qabnu dhaam. Kanaafuu tajaajiloota bu'uura ta'an argachuun dirqamaa fi mirga saba yookaan lammiilee biyya tokko keessa jiraniiti.

Oomishaalee suupparmaarkeetii jechuun oomishaalee suupparmaarkeetii keessatti argaman ta'anii dhalli namaa tajaajila adda addaa argachuudhaaf maallaqa ofii baafatee itti fayyadamudha. Isaanis kanneen akka birrii, uffataa fi kanneen kana fakkaatan kan of keessatti qabatudha.

Geejjiba fi konkolaatawwaan jechuun wantoota dhala nama iddoo tokkorra, iddoo tokkotti geessuudhan dinagde, heeyyummaa aadaa isaani walitti hidhuudhan hawaasa tokko akka waliin jiraatu, akka waliin guddattu, akka waliin dagagu wantoota jiran keessa isaan tokkodha.

Seera kabachiisaa jechuun qaama seera kabachiisuudhaaf dirqama mootummaa irraa yookaan biyyattii irraa fudhachuun olaantummaan seeraa akka mirkanaa'uu fi seerri akka hin cabne yookaan dambiin biyya tokkoo akka hin cabne kan taasisudha. Fakkeenyaaf poolisii akka fakkeenyaatti fudhachuu ni dandeenya.

Oomishaalee supermarketii jechuun immoo oomishaalee supermarketii keessatti argaman ta'anii dhalli nama maallaqa ofiidhaan bitachuudhaan tajaajila kan itti ba'uudha. Isaannis kanneen akka kuduraa fi muduraa, uffata, kophee fa'aa fi kanneen kana fakkaatan hunda kan of keessatti hammateedha. Kanaafuu anis supermarketii deemee wantoota adda addaa bitachuu baayyee natti tola.

Meeshaalee miidhaginaa jechuun Meeshaalee waanta uumamaan jiru, miidhagina , jawwinaa fi kan kana fakkaatan dabalchiisuuf yookaan saffisiisuuf kan gargaaranidha. Kanaafuu Meeshaalee miidhaginaa addaa addaa fayyadamuudhaan of miidhagsuu, of bareechuu , hawaasa keenya bareechuu, naannoo keenya bareechuun nurraa eegama.

Bineensota manaa fi alaa jechuun bineensota manaa fi alatti argaman ta'anii kanneen tajaajila adda addaa ilma dhala namaatiif argamsiisanii dha. Isaanis nyaataaf, geejjibaa fi madaala uumamaa eeguuf kan tajaajilanii dha.

Arkiteekcharii fi ijaarsa jechuun saayinsii waan tokko ijaaruu yookiin waan tokko haala hiika qabuun caasessuu fi baay'ee haala nama hawwatu ta'een ijaaruu yookaan diizaayinii isaa baasuudha.

Amantaa jechuun ilaalcha dhalli namaq uumaa fi uumama isaatiif qabu dha. Innis ijaan mul'achuu, qaqqabamuu kan hin dandeenye garuu kan abdiin irra godhamee, gara fuula duraatti ni ta'a jedhamee amanamu dha.

Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun meeshaalee dhala namaa iddoo tokkorraa gara iddoo tokkootti geessuuf tajaajilanidha. Isaanis iddoo gammoojjii, baddaa fi kanneen kana fakkaatan walitti hidhuudhaan dinagdee, hariiroo obbolummaa hawaasa tokkoo kan walitti hidhanidha.

Bu'uuraalee misoomaa jechuun guddina yookaan misooma biyya tokkootiif baay'ee kan barbaachisu ta'ee yeroo baay'ee kan mootummaan dhiyaatanidha. Bu'uuraaleen misoomaa kunis mootummaadhaan haala wal qixa ta'een uummata yookiin lammiilee biyya tokkoof dhiyaachuu kan qabanidha.

Siyaasa jechuun ilaalcha qabnu, karoora qabnu, sagantaa qabnu, tokko hojiirra oolchuudhaaf adeemsa nuti fayyadamnudha. Kunis kaayyoonsaa namoota baay'ee of jala hiriirsuudhaan kaayyoon keenya akka galmaan nuu ga'aniif tottolchuudha yookaan immoo gochuudha.

Kitaabota matseetii fi gaazexaawwan jechuun Meeshaalee bifa barreeffamaan dhihaatan ta'ee hawaasa bifa salphaa ta'een, odeeffannoo akka argatan dandeessisu keessa isa tokkoo fi isa ijoodha.

Elektirooniksii jechuun damee barnoota Saayinsii Fiiziksii ta'ee, kan waluma galatti daddarbiinsa elektiroonotaa qo'atuu fi to'atu dhaam. Kanaafuu guyyaa guyyaatti jireenya guyyaa guyyaa keenya keessatti kan baay'ee itti fayyadamnu dha.

Alaabaa fi asxaa jechuun mallattoo ibsituu eenyummaa fi tokkoo ta'ee wantoota adda addaa irratti hundaa'uun sabni tokko yookiin biyyi tokko irratti walii galee kan bakka buufatudha. Kanaafuu alaabaa fi asxaa keenyaafa kabaja haa qabaannu.

Ji'oogiraafii fi Seenaa jechuun walumaa galatti haala qilleensa biyya tokkoo maal akka ture, teessuma lafaa fi haalawwan achi irratti raawwatu hunda kan of keessatti qabuudha. Innis haala ooltee fi bultee hawwaasa maal akka ture, haala lafaa fi dabaalee kan ibsuudha. Kunis Ji'oogiraafii jedhama. Seenaa jechuun waan ta'ee darbe tokkoo dhalootaaf kan himuudha.

Biqloota jechuun qabeenya uumamaan argaman ta'anii kan iddoo tokkorraa iddoo tokkotti socho'uu hin dandeenye garuu tajaajila guddaa lubbu-qabeeyyii adda addaatiif kennuu kan danda'anidha. Fakkeenyaaf akkuma beekamu nuti kaarboodaayoksaayidii kennuudhaan oksijiinii isaanirraa arganna.

Asxaa jechuun ibsituu yookaan iddo buutee wanta tokkootiim. Kanaafuu biyyoonni adda addaa alaabaa isaanii irratti maxxanfachuun asxaa wantoota adda addaa ibsuuf kan itti fayyadamani dhaam.

Meeshaalee manaa jechuun meeshaalee mana keessatti tajaajiloota adda addaa kennuudhaan fayidaa guddaa nuuf qabanidha. Isaanis kanneen akka eelee, jabanaa, siinis fi kanneen kana fakkaatan akka fakkeenyaatti fudhachuu ni dandeenya.

Bu'uraalee misoomaq jechuun bu'uraalee misooma, guddina biyya tokkootiif baay'ee barbaachisan fi kan yeroo baay'ee mootummaan saboora adda addaatiif, hawaasaaf dhiyeessu dha. Kanaafuu bu'uraalee misoomaan hawaasa tokko keessatti karaa wal qixaa ta'een kan raabsamuu fi daddarbuu qabu dha.

Muuziqaa jechuun walumaa galatti qindoomina sagalee fi meeshaalee adda addaa kan ammayyaas ta'e kan aadaa dabalatee ta'ee kan haalaan nama harkisuun yookaan immoo xiinsammuu namaa hawwachuu danda'uun kan dhiyaatu dhaam.

Arkiteekcharii jechuun waan tokko bifa bareedaa ta'een bocanii, bareechanii, miidhagsanii karaa nama hawwatuun hojjachuudhaan tajaajilaaf oolchuudha.

Manneen dhugaatii fi manneen nyaataa jechuun iddoo dhugaatii fi dhangaaleen nyaataa gosa garaagaraa itti argamanidha. Kanaafuu dhalli namaa iddoo kana deemuudhaan soorachuudhaan jireenyasaa guyyaa guyyaa gaggeessudha.

Hojii jechuun gocha yookaan raawwii dhala namaa ta'ee, dhalli namaa of jiraachisuu dhaaf yookaan jireenya isaa geggeessuu dhaaf kan irratti bobba'u dhaam. Hojiilee gara garaa jiraam. Isaan keessaa Barsiisuu, Qonnaa fi kan kana fakkaatani dha.

Kuduraalee fi muduraalee jechuun dhangaalee nyaataa keessaa tokko ta'anii qaama keenyarraa ittistuu dhukkubaa kan ta'anidha. Kuduraalee fi muduraalee soorachuudhaan qaama keenyarraa dhukkuboota adda addaa ittisuun ni danda'ama.

Geejjiba turiisimii fi immigireeshiin jechuun anis, dhalli nama iddoo tokko irraa iddoo tokkotti imaluudhan wan tokko daawwachuu fi iddoowwaan turiisimii addaa, addaa dawwachuudhan of-bashannansiisuu, of-gammachiisuu yookaan immoo, jireenya isa dhabbata godhe iddoo deeme sana jiraachudha.

Geejjibaa fi konkolaataawwan jechuun meeshaalee yookiin wantoota dhala namaa iddoo tokkoo gara iddoo biraatti geessuu fi sochoosuudhaan hariiroo hawaasummaa fi wantoota kana fakkaatan cimsuuf gargaaranidha. Kanaafuu geejjibaa fi konkolaataawwan fayyadamuudhaan hariiroo keenyaa fi ergaa adda addaa dabarfachuu ni dandeenya.

Amantaa jechuun wanta hafuura guddaa qabu ijaan mul'achuu hin dandeenye walumaa galatti haala dhalli namaa uumaa fi uumama isaa kan ibsudha. Addunyaa kanarrati amantaa gosa hedduutu jira. Isaan keessaa amantii islaamaa, kiristaanaa, budizimii fi hinduuzimiidha

Uumamaa fi naannoo jechuun lubbu-qabeeyyii fi lubbu-dhabeeyyii kan of keessaa qabu ta'ee, baay'ee lubbu-qabeeyyii hundaaf kan barbaachisuu dhaam. Innis qilleensa qulqulluu fi nyaata yookaan immoo madda nyaataa keenya adda addaa akka irraa argannu kan nu taasisuu dhaam.

Biqiltoota jechuun qabeenya umamaan argaman ta'anii dhala namaatiif fayidaawwan addaa addaa kan argamsiisanidha. Fakkeenyaaf qilleensa qulqulluu argachuudhaaf , manneen jireenyaa addaa addaa ittiin ijaarachuu fi kanneen kana fakkaatanidha. Kanaaf biqiltuun fayidaa guddaa dhala namaatiif waan kennaniif baayyee na gammachiisu.

Siyaasni adeemsa mul'ata keenya ittiin milkaneessinudha. Innis tooftaa garaagaraa fayyadamuudhaan namoota of jala horiirsuudhaan yookaan deeggartoota baay'ee argachuudhaan adeemsa tooftaa wanta yaadne sana itti milkeessinudha.